Imodoka y'abasirikare isize ibara ryirabura ariko n'ivyandiko biri mw'ibara ry'ubururu hariko n'umurongo uri mw'ibara ritukura hari n'irindi bara ryera basize kuri iyo modoka.

Uburaro bw'abanyeshuri burimwo ibitanda bine bigeretse kabiri kabiri, amashuka arimwo amabara menshi ariko rimwe muri ayo nibara ry'umuhondo ,impome nazo zisize ibara ryera.

Nimba ubona hari ikibazo c'umuyagankuba cabaye ugashaka kuduga hejuru y'inzu yawe ngo ubirabe neza ingene vyagenze tubwira ku ngatsi ikoze mutuma isize ibara ry'irabura n'ibara ryera.

Ibikinisho by'abana batoya bicara ko hejuru bakaca binyeretsa bibiri biri mu ibara ritukura kimwe kiri mw ibara ryubururu ikindi kiri mw'ibara ry'umuhondo ikindi na co kiri mwibara ry'ubwatsi abana barabikunda cane cane cane kubera biri mu mabara menshi atandukanye.

Umupira w'amaguru uri mw'ibara ryera n'ibara ryirabura ,abawukina bemerewe gukinisha umutwe, igikiriza ,amavi n'amaguru gusa, ukozeko n'amaboko riba ribaye ikosa.

Kaminuza yubatse mu buryo bw'igorofa ivyumba vy'amashure vyo hejuru n'ivyo hasi bifise amadirisha ari kw'utuma dusize ibara ry'ubururu ariko ivyumba vy'amashure vyonyene vyo hejuru nivyo bifise impome zisize ibara ry'umuhondo.

Mu cumba c'abana bashiramwo ibitanda bigegeretse kabiri kabiri bikoze mu twuma dusize ibara ryirabura kandi bagasasa amashuka ari mw'ibara ry'ubururu bw'ibicu iruhande y'ibitanda bahashira akameza n'intebe bikoze mu rubaho.

Mu nzu y'ibitabo harimw'ububiko bubiri ,buri mu bwoko butandukanye, bumwe bukoze mu rubaho, kandi bugeretse gatanu ,ubundi bukoze mu twuma dusizi bara ryera, kandi bugeretse kane, ubwo bwose bubiri bwuzuye ibitabo, ibindi biri hejuru yabwo.

Abanyeshuri benshi bashasha, baguma babaza ahantu hari akazu ka surwumwe, nimudugire harya kuri irya ngazi ikoze mw'isima, muce mukata ibubamfu, muca mubona uruhome rucafyeko umwana, n'akamenyetso kerekana aho akazu ka surwumwe kari.

Abantu bazi gukora ibijanye n'ububiko bw'ibitabo ,badufashe badukorere bunini, kuko ubwo twahora dufise bwabaye butoya, bwuzuye ibitabo, ibindi bitabo twabigerekeranyeje hejuru y'ubwo bubiko ,n'ibindi vyarenzeko twabishize hasi.

Nomuri kaminuza hasigaye hari uburaro bw'abanyeshure ibitanda vyaho vyovyo bikoze mu vyuma kandi bigeretse kabiri kabiri kandi haba hari ko igiharuhuro umunyeshure azoza igiharuro c'iwe akamenya aharara.

Ahantu uza gusanga mu rugo hari ibiti bigufi bigufi, mu muryango naho ugira winjire uhasanga amashurwe, umaze kwinjira usangaho intebe n'imeza, bikoze mu rubaho ariko amaguru yavyo akoze mu twuma; uze kumenya ko ari aho hari uburiro, bwo mu gisagara ca Bujumbura.

Uruhome rw'ishure ryisumbuye yo mu Kanyosha rusize ibara ryera amadirisha nayo akoze mu twuma dusizi baraga ryubururu hamwe n'ibiyo hagati y'ayo madirisha hateretse ububiko buweretse buriko ibitabo imeza n'intebe vy'umwigisha bikoze murubaho.

Muri kaminuza nkuru yo mu Rumonge imeza y'umwigisha n'intebe y'umwigisha bikoze mu rubaho. Kuri iyo meza hateretseko igishushanyo c'umubumbe w'isi. Mu ruhande rw'ibubamfu hari umuryango w'imigenderanire winjira mu rindi ishuri.

Mana! Ehe wa mwana, ya kaye yanje, aciye ayandikamwo, kandi akoresheje ikaramu, isa n'ibara ryirabura; na ka gafutisho, k'ikaramu y'igiti, aragacafyeko ibintu, bitaboneka, akoresheje ya karamu, isa n'ibara ryirabura nyene.

Inzu y'ibitabu iri mu gisagara ca bujumbura iri mububiko bukoze mu twuma dusize ibara ryirabura, bugeretse gatanu ubwo bubiko kandi bwuzuyeko ibitabu bitandukanye ntaco wo kwifuza ngo ukihabure.

Akazu ka sugumwa ko kw'ishengero ry'abagenzi gasakajwa amabati n'utwuma dusizi ibara ritukura impome nazo zisize ibara ry'umuhondo aho gaherera ku ruhome hariko akadirisha gatoya kaguma kuguruye gashinzemo utwuma.

Abanyeshure bari mu myimenyerezo ngororamubiri, bamwe bambaye udupira duciye amaboko dusa n'ibara ry'umuhondo, abandi bambaye uduciye amaboko nyene dusa n'ibara ry'ubururu umwigisha nawe yambaye agapira gasa nibara ryera n'iyo hasi isa nibara ryirabura.

Akazu kasugume keza nako usanga gakorofye hasi kw'isima kandi ugasanga nako kwicara ko nk'agatebe ku ruhande rw'iburyo bahatereka agakoresho kari mw'ibara ryera gasanzwe gakoreshwa mu gukorera isuku aho bicara abantu bifasha

Abanyeshuri bose bashaka gukora imyimenyerezo ngororamubiri, bambare impunzu zayo ziri mu mabara atandukanye. Kandi bayikorere ahantu hateye utwatsi. Imbere yaho ahantu, habe hari ibiti binini kandi birebire.

Ubu, ku masoko yose, yo mu gisagara ca Bujumbura, ntushobora kuburaho, udutabo dutoya, bandikamwo iyiyumviro, canke ukandikamwo, ivyo uriko urategura gukora, muri kazoza; usanga utwo dutabo, turi mu mabara menshi, atandukanye.

Abigisha bose imbere yuko batangura kwigisha mu gitondo, bahabwa agasandugu gakoze mu rupapuro karimwo ingwa nyinshi ziri mu mabara atandukanye.

Bimwe mu bintu bibika neza impapuro harimwo utumwanya tubonerana aho dufatanira haba hatobaguye udutoboro twinshi kandi hari n'akabara kera.

Uyu munsi abanyeshure bari bari mu myimenyerezo ngorora mubiri, bayikoreye mu kibuga c'umupira w'amaboko. Ico kibuga cari gikikujwe n'ivyatsi hamwe n'ibiti kandi bamwe muri abo banyeshure bari bambaye udupira duciye amaboko turi mw'ibara ry'umuhondo.

Igihe naca imbere, ya kaminuza nkuru, y'igihugu kibanyi, nahabonye umuntu, yariko arasohoka, yambaye ishati, isa n'ibara ritukura, n'iyo hasi, isa n'ibara ryirabura; kandi iyo kaminuza, yari yubatse mu buryo, bw'igorofa, igeretse kabiri, isize n'ibara ryera.

Nimba ari ca gitabo, umwigisha wawe yagutuma, ukiriko urambaza; genda mu nzu y'ibitabo, ifise impome, zisize ibara ryera, irimwo ububiko, bugeretse incuro ndwi, bwuzuye ibitabo, ntuzokiburamwo.

Muri kaminuza yacu dufise uburaro bw'abanyeshure, ibitanda bigeretse kabiri kabiri ,kandi bikoze mu rubaho ,mu ruhande rw'iburyo, tuhatereka intebe, ku maguru yayo hakoze mu twuma ,aho kwicara no kwegamira hari mwibara ryirabura ,imbere y'iyo ntebe tuhatereka imeza ikozwe mu rubaho, no kuri yomeza tukaterekako urushurwe.

Akayira, kaja ku vyumba, vy'amashuri, vyo hepfo; kubatse mw'isima, kandi gasakajwe n'amabati, hamwe n'ivyuma; ku ruhande rw'iburyo, n'urw'ibubamfu bwako, hateye amashurwe; ivyumba vy'amashuri navyo, vyo hepfo, bisakajwe amabati, akiri mashasha.

abanyeshuri bo muri kaminuza biga mu gisata c,umuyagankuba abari bakeya mw,ishuri n,intebe zabo abari nkeya kandi zikoze murubaho imeza z'umwigisha abari zibiri imwe ikoze murubaho iyindi ikoze mu twuma amadirisha y'ishuri nayo abari ku ruhome rwo ku ruhande rw'iburyo no ku ruhome rw'inyuma.

Mw'ishirahamwe bisanzwe ritanga amazi mu bene gihugu iyo abakozi bariko bararaba ko amazi ata bucapfu burimwo kugira ngo bayahe abene gihugu bambara amataburiya ari mw'ibara ryera n'amarori abonerana ari mw'ibara ryera hamwe dukingira intoki na twe nyene turi mw'ibara ryera bagakurira ku meza iri mw'ibara ry'umucungwe n'ibara ryera.

Higeyejo nariko ndiga ibijanye n'ivyo umuyaga nkuba ncanja mucumba cubakishije amadafarahiye c ari gifise inkingi isize ibararyera ibikoresho nariko ndakoresha vyari birimwo udutsinga ndabitereka kudukwadarato dukoze mw'isima dusize ibe ara ryera.

Genda undonderere ka gahanaguzo k'ikaramu y'igiti kari mw'ibara ryera gakikujwe n'agapapuro kari mw'ibara ry'ubururu n'ibara ryera ukanzanire ngaha shaka kwihanagurira ivyo na cafye.

Umunyeshuri yiga mu gisagara ca Bujumbura, yafashe akazu gatoya agashiramwo ububiko bubiri, bukoze mu rubaho bugeretse, abubika ko ibikoresho vy'iwe ,hejuru y'ubwo bubiko bwose ashirako amasandugu akoze mu mpapuro, hejuru y'ayo masandugu ashira ko akamatera kiwe.

Abanyeshuri mwese, muzi y'uko mwahejeje, gukora akabazo nabahaye; nimuzane amakaye yanyu, ngaha ku meza, ikoze mu rubaho, muyagerekeranye; namwe mutaraheza, nimunyarutse, kuko musigaje, iminota mikeya.

Abandika ivyese abandika indirimbo abaja mu manama n'abandi bose bashaka kwandika ibintu vyabo kugira ngo ntibaze bavyibagire haje udukaye twiza turimwo amabara menshi atandukanye aho impapuro zatwo zifatanira harimo utwuma.

Niwashaka ishuri ry'abana batoya ryigisha neza uzobanzura ab ishuri rifise ibikinisho by'abana biri mu mabara menshi atandukanye kandi urabe y'uko biri mu kibuga hagati y'ivyo bikinisho urabe ko hateye igiti kirekire.

Umukino w'amabuye, ukinwa cane cane n'abana b'abakobwa, biyicarira hasi mwivu atacubinona, bakicafuza no ku mavi ,kandi bakimba akobo imbere yabo, bagashiramwo y'amabuye bakaza barakwega duke duke, bashira imbere yabo ,kandi akenshi badukina bafise n'imyembe mito mito, mu minwe.

Mw'isoko rigurishwamwo ibikoresho by'abanyeshuri harimwo ububiko bugeretse kane buriko amasakoshi y'abana batoyi ari mu mabara atandukanye kandi acafite ko n'ibicapo bitandukanye.

Kwibarabararya kabiri ryo mu c'ibitoki ca bucumbura hari igihome cometseko impapuro zibiri rumwe muri izo mapuro ruca avyeko ikanzu inkofero inzoka ikoti n'ibindi vyinshi kuri urwo ruhome nyene i ruhande y'izo mapuro zize ibara ry'umuhondo n'ibararyirabura.

Ishure ritoya ryo mu Gisyo rirakeneye gusanurwa, ku madirisha nta biyo biriko nta n'utwuma turiko, amabuye n'imisenyi birashobora kwinjira biciye mw'idirisha bikagora abana bariko bariga ,harakenewe n'isuku kuko n'intebe zamaze kwandikwako ibintu vyinshi.

Ikigo c'ishuri, gifise imiryango yinjira mu kibuga ivuye kw'ibarabara ikoze mu mabati, mu kibuga hashinze ibendera ry'igihugu c'Urwanda, ku madirisha y'amashuri hariko utwuma dusize ibara ryera.

Ibarabara ucako ugiye ku masanganzira y'i Ngozi, ikoze mw'ivu; hakurya y'iryo barabara ibubamfu, hateye utwatsi twiza n'ibiti, kandi hari n'urusengero.

Ishuri ridoya ryo mu kanyosha ryubakishise amatafarahiye imiryango isize ibara ry'ubururu amadirisha na yo, ariko uwutwuma dusize ibara ry'ubururu n'ibiyo, kandi iryo shuri rirafise ikibuga c'umupira w'amaboko.

Umwigisha yigisha kw'ishuri ry'abana batoya ryo mu gasekebuye iyo, ariko arigisha indome zivuga azandika ku rubaho rusizi baragirabura akazandikisha ingwa iri mw'ibara ryera.

Uyu musi Mawe yibutse kuzana z'akaramu z'igiti ziri mu mabara atandukanye aho ziherera hariko uduhanaguzo twazo yaciye azitereka ku meza ikoze mu rubaho.

Muri kaminuza batanguye kwijukira ibijanye n'isuku ,bashize intebe ikoze mu rubaho mu nzira ,aho baca bagiye kuvyumba vy'amashuri batereka ko indobo, bahishiramwo akabombo kugira ngo umuntu wesagira yinjire abanze akarabe, n'aho biruko impome zaramaze gucafura birasaba yuko basubira gusiga ayandi mabara.

Iyo amasaha y'abanyeshuri yo gutaha yageze ntihabure abanyeshuri basigara kw'ishuri r'itoya ryi Kiremba n'ishuri kandi rifise imiryango iri mw'ibara ry'ubururu amadirisha nayo ariko utwuma dusize ibara ry'umuhondo.

Ibitaro bikuru vyo mu Kamenge bifise uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye. Kandi rufise imiryango ibiri ikoze mu twuma, abari hanze y'urwo ruzitiro nabo bambaye udupira turimwo ibara ry'umuhondo.

Akayirakaja kutuzutwa si ugwumwe two kuri kaminuza karamaze kumera ivyatsi, kandi vyabaye vyinshi isima na yo yari ku mpume itanguye kumeneka n'ibara ryari risise ririko rirahomoka.

Ahantu nkunda guhagarika imodoka yanje isize ibara ryera ni imbere y'igorofa igeretse gatatu iruhande y'igorofa hari yindi nzu isize ibara ryera kandi ivyo nkunda kubikora iy'izuba ririko rirarenga.

Ishure ryisumbaye ryo mu Kamenge rifise urubaho rwometse ku ruhome rw'imbere, rusize ibara ryirabura ariko ivyanditseko vyandikishijwe ingwa iri mw'ibara ryera, umuryango w'iryo shuri na wo usize ibara ry'ubururu.

Ishuri ritoyi ryo mu Giheta risakajwe n'amabati n'ibiti, ni rinini cane ariko rizamwo abanyeshure batatu gusa, baba bambaye impuzu z'ishuri, umwe akunda kuza yambaye ibirato birimwo ibara ry'iroza, uyundi akaza yambaye ibirimwo ibara ry'ubururu, uyundi akaza yambaye ibirimwo ibara ryera.

Ishure ryisumbuye ryomugasekebuye ryubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri, inkingi zisize ibara ryera kandi umuryango winjira mu kibuga uvuye kw'ibarabara ukoze mu twuma dusize ibara ritukura.

Igihome, co kw'ishuri ryisumbaye, ryo mu Rutegama, cometseko igipapuro, kiri mw'ibara ry'umuhondo; gicafyeko: umupira w'amaguru, intebe, igiti, ikaramu, igitabo, hamwe n'agacamurongo.

Ishure ryisumbuye nkunda rifise impome zisize ibara ry'umuhondo uruhome rw'imbere ryometse ko ikibaho gisize ibara ryirabura canditse ko ibintu vyishi vyandikishijwe ingwa iri mw'ibara ryera kandi muriryo shuri harimwo n'intebe z'abanyeshuri zikoze mu rubaho.

Ishure ryo mu Carama, hariho ivyumba vy'amashuri bimwe bimwe vyubatse mu buryo bw'igorofa igeretse gatatu. Ibindi vyubatse mu buryo busanzwe. Mu kibuga kandi hateye igiti kirekire, iruhande yaco hari ibikinisho vy'abana kandi hariho abana bamaze gusohoka. Iruhande y'ivyo bikinisho hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishuri ryisumbuye ryo mu buyenzi ,ryubatse mu buryo bubiri butandukanye, hariho ibyumba vy'amashuri vyubatse mu buryo bw'igorofa igeretse gatatu, amaderisha n'imiryango yavyo biri mwibara ry'ubururu, kandi hari n'ibindi Vyumba vy'amashuri, vyubatse mu buryo busanzwe, imbere yabyo hateye amashugwe.

Abana batoya bahabwa amahera iyo bagiye kw'ishuri mu gihe rero batashe baca ahantu kugura utuntu muri y'amahera baba bacambaye impuzu z'ishuri kandi baba bafise n'amasakoshi ku migongo

Ishure ryisumbuye ryo mu Buyenzi ryubatse mu buryo bw'igorofa igeretse gatatu, inkingi zaryo zisize ibara ryera nayo imiryango n'utwuma turi ku madirisha vyovyo bisize ibara ry'ubururu.

Abavyeyi, ntibatinye kuzana, abana babo, kw'ishure ritoya, ryo mu Buterere; kubera, hari intebe nshasha, kandi zikoze mu rubaho; uruhome rw'inyuma, mw'ishuri naho, rufise uruhande rwo hejuru, rusize ibara ryera, n'uruhande rwo hepfo, rusize ibara ryirabura.

Ake ataraboneka mu burundi tubafitiye ikaramuzi mu mabara yose ikaramuzi ubwoko bwose, kandi tubafitiye n'ikaramu zisiga amabara nia handi mwozisanga atari mw'isoko mu kanyosha twazishize ku bubiko bugerekeranye buri mw'ibara ry'umuhondo, kandi hejuru hacavye ko umwana yambaye agapira koari mw'ibara ry'umuhondo afise ikaramu nini iri mw'ibara ryirabura.

Utuzu twa sugumwe two kw'ishura iryo kumusaga twubakishije amatafar ahiye, imijyango yatwo na yo ikoze mu mbaho kandi iguma yuguruye, uruzitiro na rwo rusize ibara ryera.

Naho umwisha wacu aba yadusigaye ivyo dukora ku rubaho, abanyeshuri twigana bobo ntibaca babikora. Abakobwa babiri bakunda kwicarana imbere baguma birabira hasi, umuhungu nawe akaguma basamarira. Tuba twicaye ku ntebe zikoze mu rubaho.

Ishirahamwe risanzwe ritanga amazi n'umuyagankuba ku ben'igihugu rirafise uruhome rwubakishije amatafara hiye ruriko amadirisha abiri akoze mu twuma, rusizi ibara ryirabura kandi hariko n'ibiyo imbere yubwo ruhome hashinze akuma gasize ibara ry'ubururu kandikishije ivyandiko biri mw'ibara ryera.

Umwana mutoya, wo kwa Niyonkuru, araciye ubwenge cane; mw'ishuri yicara imbere, kandi aba ariko araba imbere, ku rubaho; ku meza yiwe, ahatereka ikaye, n'amakaramu abiri, n'ibitabo; umwigisha nawe, akaza yambaye, ikanzu iri mw'ibara ritukura.

Isaha indwi abanyeshure bo kw'ishure ritoya ryo mu gasekebuye baca bataha hariho abambara amasakoshi yabo ku migongo bakitahana abandi bakicara munsi y'igiti barindiriyeko abavyeyi babo baza kubatora.

Igihe natanze, imyimenyerezo y'ibiharuro, ku kibaho, navyandikishije ingwa y'ibara ryera; vyari ibiharuro cumi, vyonyene; ariko, mu banyeshuri bose mfise, umwe wenyene niwe yaje, kubikora imbere.

Amabati yo gishure igisumbuye ryo mu kinindo yatanguye gusaza imiryango na yo isize ibara ryera imbere y'ivyumba vy'amashuri hashinze ivyuma bisize ibara ry'ubururu.

Ututuzu twasugumwe two kw'ishure ryisumbuye ryo mu gasekebuye ,dufise imiryango isize ibara ry'ubururu ,inzu naho uwurongoye iryo shuri akoreramwo, ifise amadirisha ariko twuma dusize ibara ry'ubururu ,n'umuryango usize ibara ry'ubururu ,kandi hari n'umunyeshuri yama azana agakinga kiwe, akagahagarika iruhande y'ishuri yigamwo.

Ryashure ryegereye aho tuba inkingi zaryo zisize ibara ry'umucungwe igisenge naco gisize ibara ryera, ku madirisha utwuma bahashize tusize ibara ry'ugwatsi, isima nayo isize ibara ritukura.

Ni ku munsi wa gatandatu. Abanyeshuri bari mu miryango yabo ntibaje kw'ishuri. Impome z'ishuri twagisize ibara ryera. Ku madirisha naho twahashize utwuma n'ibiyo. Intebe abanyeshuri bicarako aho kwicara naho kwandikira twahakoze mu rubaho. Ariko amaguru y'intebe twayashizeko utwuma.

Ndashaka impuzu zo kwambara ngiye mu myimenyerezo ngorora mubiri agapira kari mwibara ryera gafise ikora iri mwibara ryirabura niyo hasi yayo iri mwibara ryirabura ifise uturongo tumanuka ku ruhande turi mwibara ryera

Yo ikaramu y'igiti yanje iravunitse! Ubu rero nshaka ka gasongozo karimwo ibara ryirabura gafise urwembe ruriko udusumari tubiri niko koyisongora neza.

Abanyeshuri bemeye kwinjira mu rushengero uyu munsi basabiwe umugisha nuwurongoye iyo shengero imbere y'amategeko kandi n'urushengero rufise impome zisize ibara ryera n'agace gatoya gasize ibara ry'ubururu

Kaminuza ifise intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma bisize ibara ryirabura ku ruhome rw'imbere hasize ibara ryera hometseko urubaho rusizi ibara ryirabura ku madirisha hari kudutambara dusize ibara ritukura.

shure ryisumbuye rifise uruhome rusize ibaragera n'ibara ry'ubururu hamwe n'ibara ryirabura rifise kandi imiryango iriko ibiyo vyometsweko ibipapuro vyatabaguritse.

Ushaka ahantu heza, nta handi woja atari mu Buterere; hari udushurwe n'utwatsi kandi hari n'ibiti bigufi bigufi, ni ahantu hahoze ushobora kwiyumvirira ibintu vyo muri kazoza kawe, ukabona n'ingene uzobishira mu ngiro.

Hariho ibikoresho umunyeshuri yiga ibijanye n'ibiharuro adategerezwa kubura, hariho ikaye ,n'ikaramu y'igiti, n'ikaramu ifise agafuniko k'ibara ry'ubururu ,n'iyindi ikaramu ifise igifuniko c'ibara ryera, n'agakoresho kamufasha guharura neza.

Hafi ya kaminuza hari biti birebire ,kandi hari n'akayira gakoze mu matafari asanzwe akoreshwa hasi nyene, ibubafu n'iburyo bwako kayira hateye utwatsi.

Umupira w'amaboko ukinwa mu kibuga cawo gusa usize ibara ry'umucungwe, kandi hariko ni'uturongo turi mw'ibara ryirabura ukinwa n'abahungu n'abakobwa.

Abanyeshuri bagoranye ni bo bahabwa igihano co gukubura mw'ishuri, barabanza bahagarike intebe mu ruhande rumwe, kandi izo ntebe zitegerezwa kuba zikoze mu rubaho.

Muri kaminuza yomu ngagara ,ntihigamwo abarundi gusa ,harimwo n'abanyamahanga ,aho bicara ku ntebe n'aho bandikira ku meza, hakoze murubaho, ariko amakuru y'imeza n'amakuru y'intebe bikoze mu twuma.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Ngagara, imbere y'ivyumba vy'amashuri bahashize umugende mutoya, bawupfundikiza akararo gatoya gakoze mw'isima ,ariko hari ibice bimwe bimwe ako kararo kagiye karamenagurika.

Ni yo nkuru inzu yiwe yubakishije amatafarayiye inkingi zisize ibararyera imbere y'inzu hateye igiti c'ipapayi camaze kwama, kandi yateye n'utwatsi dutotahaye imbere yutwo twatsi hateretse amabuye mane ini abiri.

Nimba mushaka kubika ibitabo vyanyu neza ntimukoreshe ububiko bugeretse gatatu gatatu mu bukoreshe mu twuma dusize ibara ry'ubururu hanyuma nwuzuzeko ibitabo intebe n'imesa navyo mubikoreshe muri ubaho.

Ishure ryisumbuye, rifise impome zisize ibara ryera, risakajwe n'amabati ,nutwuma dusize ibara ritukura, abanyeshure bicara ku ntebe zikoze murubaho.

Ikibuga c'umupira w'amaguru gifise uruzitiro rwo twuma turi mw'ibara ry'urwatsi inyuma yurwo ruzitiro hari biti birebire hagati murico kibuga hari utwatsi n'imirongo iri mw'ibara ryera.

Umurima wo kwa Zakariya ntibakiwurimamwo warameze ivyatsi vyishi hafi yuwo murima hateye ibitoki n'ibigori kandi hari n'ibiti birebire n'ibendera ry'igihugu cu Burundi rihashinze.

Umupira uri mu mabara atatu ibara ry'ubururu ibara ry'umuhondo n'ibara ryera bawukinisha amaboko imirwi ibiri umwe wose ukagira abakinyi batandatu

Abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuye bamwe baricara mu ntebe umwe ugasanga arahagaze uyundi ugasanga yicaye ku meza umwigisha nawe ugasanga arahagaze yirabira imbere afatiye amaboko mu mugongo mu minwe naho afisemwo impuro.

Ubu abasirikare n'ibo basigaye bacungera ibibazo vya reta abanyeshuri babe bicaye ku ntebe zikoze mu rubaho imbere y'umunyeshuri wese hateretse urupapuro rw'iwe ariko hariho intebe zigaragara abanyeshuri baba basivye.

Ku munsi wa gatanu, abanyeshure barinjiye, mu rusengero; bari bambaye, impuzu z'ishuri; bari bicaye kandi ku ntebe, zikoze mu rubaho, ariko amaguru yazo, akoze mu twuma, dusize ibara ryirabura.

turi mw'isekeza ryo gusanura ishuri ryacu. kw'idirisha, twakuyemwo ibiyo vyari bimenetse ubu tukigere dushiremwo bishasha, kandi n'ahantu bashiramw' ibiyo ku ruhande kw'idirisha harihari ibara ry'ubururu ryari ryaratanguye guhomoka, turaza gusiga irindi.

Ushaka impuzu zo gukoresha imyimenyeretso ngorora mubiri na genda rondera gapira kari mu ibara ry'ubururu kafise ikora ry'ibaragera ku bitugu vyose hariko uturongo turi muibaragera kandi n'ibutura yako iri muibara ry'ubururu ku ruhande rw'iburyo hariho uturongo turi muibaragera tumanuka.

Ishure ryisumbuye ry'i Busiga ryubatse mu buryo butangaje. Ku ruhande rw'ibubamfu ku ruzitiro, hubakishije amatafara ahiye kandi hariko n'amabuye. Ku ruhande rw'iburyo hoho hubakishije amatafara ahiye gusa. Umuryango na wo winjira mu kibuga c'iryo shure, usize ibara ry'ubururu wanditseko ngo : Kaze kw'ishure ryisumbuye ry'i Busiga.

Akayira bacako baja kunzu abarongoye ishuri bakoreramwo kubakishije udutafari dukoze mu isima basanzwe bomeka hasi, dukikucwa impande zose n'udushurwe hamwe n'utwatsi izo nzu na zo bakoreramwo zisize ibara ryera ,amadirisha n'imiryango bisize ibara ry'ubururu.

Abana bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatandatu barakoze ibikorwa rusangi, bari bambaye uturinda ntoki turi mw'ibara ryera, kandi bari bambaye n'impuzu z'ishuri ,amashati yari mw'ibara ryera ,izo hasi zari mw'ibara ry'ubururu.

Mw'ishuri ryo mw'ijenda ku ruhome rw'imbere hometseko urubaho rusize ibara ryirabura ibara bari barasize ku ruhome rw'iburyo no musi y'urubaho ryatanguye guhomoka kandi n'amabati bari barasakaje hariho agace kamaze kuvamwo ibati.

kaminuza yo mu kiyange yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri, impome zisize ibara ryera kandi imiryango n'amadirisha hariko utwuma n'ibiyo, imbere y'iyo kaminuza hateye ibiti birebire n'utwatsi.

Ishure ryisumbuye ryo mu ngagara risize amabara atatu hariko ibara ryera n'ibara ry'ubururu bw'ibicu hamwe n'ibara ryirabura, imbere y'ivyumba vy'amashure harameze utwatsi kandi hateye n'ibiti bibiri mu kibuga, inyuma y'amashuri naho hariho ibiti birebire naho nyene.

Mu nyakabiga hariho urugo rufise uruzitiro rukomeye cane, inyuma y'urwo ruzitiro hameze utwatsi, kandi muri urwo rugo hateye ibiti birebire cane, hejuru y'ibyo biti haba haboneka ibicu bisa n'ibarary'ubururu, hamwe n'ibindi bisa n'ibara ryera.

Muri ubwo bubiko, bw'impapuro bwose, ufise aho, toramwo bune, buri mu mabara atandukanye; utore uburi mw'ibara ry'ubururu, bw'ibicu, n'uburi mw'ibara ry'umuhondo, utore n'uburi mw'ibara ry'iroza, kandi uce utora, n'uburi mw'ibara y'urwatsi rwera.

Ku bitaro bikuru vy'ingozi mu kibuga hateye utwatsi n'udushugwe kandi hateye n'uduti tubiri tukiri tugufi, inkingi z'ibitaro nazo zisize ibara ryirabura imbere y'ivyumba hariho utwuma dushinze banikako, amataburiya arimwo ibara ryera.

Ushitse kw'ishure ry'isumbuye ry'intwaro, usanganirwa n'ibicu vyiza hejuru y'amashure birimw'ibara ry'ubururu n'ibara ryera, usanga impome kandi zisize ibara ryera no mu kibuga hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Kw'ishuri ryateye imbere ryigisha ibyenye n'amagara y'abantu usanga ku ruhome barometse ko amasanamu y'abantu bakera bari incabwenge ama meza nayo usanga akoze mu rubaho asize ibaragera kandi ateretswe ko ibikoresho bakoresha mu kwiga.

Mu nzu igurishirizwamwo imiti y'i Ngozi ifise amadirisha ariko utwuma dusizi ibara ritukura n'ibiyo kandi muri iyo nzu harimwo akabati kariko n'ububiko bwuzuyeko imiti gasize ibara ry'ubururu n'ibara ryera, abagurisha nabo bicara ku dutebe dukuze mu twuma.

Umunyeshuri wanje nasanze mwikaye y'iwe yandikishije ikaramu isanibara ryirabura umutwe w'amajambo yaciye ahusiga ibara ry'ubwatsi amwe mu majambo yagiyaratoramo yayasize ibara ry'umuhondo.

Ejo abagabo babiri baraje gupompa imiti mu kazu kasugumwe ,bari bambaye amasorobeti ari mw’ibara ryera afise ni nkofero kandi bari bambaye no ku maboko uturinda ntoki turi mw’ibara ry'ubururu hamwe nu turinda ku munwa.

uruzitiro rw'ishure ryisumbuye ryo mu maramvya bariko baragwubaka ntibararuheza ruracashinzemwo imbaho abanyeshuri naho babiri baguma hanze abandi bari mw,ishuri

ku ishure ryo ku Musaga imbere y'ivyumba vy'amashure hateye ibigazi bibiri iruhande y'ivyo bigazi hari ikigega c'amazi kandi iyo izuba ryatse abana bo mw'ishure ritoya baca bataha hanyuma abisumbuye bakahaguma umwe agahagarara hanze uyundi agahagarara mu muryango w'ishure.

abanyeshuri iyo bagiye munzu y'ibitabo bicara ku ntebe ziri mw,ibara ryera kandi n'amameza basomera ko ari mwibara ryera nyene baba bakikujwe n'ububiko bugeretse kenshi bwuzuye ibitabo kandi baba bambaye impuzu z'ishuri

Mw'ishuri ryacu dufise intebe n'imeza bikoze mu rubaho imeza tuzitereka ko ama mashini nyabwonko amadirisha nayo ni manini manini aguma yuguruye ku ruhome rw'inyuma tuhahagarika ububiko bukoze mu rubaho bugerekeranye tubikamwo impapuro

abubatsi cumi n'umwe ni bo bariko baraganira ingene bagiye kubaka kaminuza nkuru y'igitega, bamwe bambaye inkofero ziri mw'ibara ry'umuhondo abandi bambaye iziri mwibara ryera uyu ndi umwe yambaye inkofero irimwo ibara ry'ubururu, kandi icenda muri bo bambaye amasarubeti ari mw'ibara ritukura, babiri ntayo bambaye.

Inyigisho z'ugwaruka zabereye mu rumonge bari bicaye ku ntebe ziri mwibara ryera, abari baje kubigisha nabo bari bicaye imbere yabo bari umunani ,hari hari n'uyundi muntu umwe yarihagaze ibubamfu imbere ariko atanga amajambo.

Ibiti biri kw'ishure ritoya ryo ku Mutanga, ni birebire birarenze n'uruzitiro, urwo ruzitiro kandi rwubakishije inkingi zikoze mw'isima kandi hariko n'utwuma dusize ibara ritukura.

Kera bahora bakora intebe z'abanyeshuri mu rubaho gusa ariko izubu zisigaye zikoze aho kwicara naho kwandikira mu rubaho ariko amaguru yazo ugasanga akoze mu twuma.

Ishure ryisumbiye ryi Gitega rifise uruzitiro rusize ibara ryera hamwe n'utwuma turi muri urwo ruzitiro nyene dusize ibara ryera kandi hari n'ikibuga c'umupira w'amaguru kuri iryo shuri

Mu cumba c'abana ,twasize ku ruhome ibara ryera, dutereka n'ububiko bugeretse kabiri muri ico cumba ,babikako ibitabo vy'ishuri, hamwe n'amakaye, n'impapuro ,abana ntibaramenya urutonde babihashira mu kajagari.

Kaminuza shasha yuguruwe icese uyu munsi, hari har'ama modoka ari mu bwoko butandukanye kandi ari no mu mabara atandukanye, imbere y'iyo kaminuza hari ibiti bibiri bigufi ,ni kaminuza kandi yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kane.

Inzu ibikwamo ibi papuro ibitabu hamwe n'amakaye vy'abanyeshuri bigako ishurira ritoya ry'i bugarama ifise umuryango usize ibara ritukura wometseko ibi papuro.

Ikigo kirera abana b'impfuvyi, gikikujwe n'ibiti vyinshi birebire, mu kibuga caco hari utwatsi n'amashurwe, kandi hari n'ikigazi gifise amababi amwe yumye ayandi atotahaye.

Kaminuza nkuru y'ingozi ifise uruzitiro rusizi baragera, kandi hariho n'utwuma turi kuri urwo ruzitiro nyene dusizi baragera hagati mu kibuga haramaze kumera utwatsi hafi yutwu twatsi hariho agasima, kandi hariho abakobwa babiri bakundakua ukwicarako baganira.

Abakozi ba reta kuma meza yabo yo ku kazi haba hari ama mashini nyabwonko intebe nazo bicarako zisize ibara ryirabura amaguru y'izo ntebe abakoze mu twuma kandi isaha indwi n'iminota mirongo itatu baba basohotse bose bagiye kuruhuka.

Ku meze yuwurongoye kaminuza hariko imashini nyabwonko akuma kariko udutsinga n'udukoresho tubiri two kuvuganirako n'abandi bantu, kamwe muritwo karacometse mu muyagankuba.

Ubu ntushobora gusanga mu bitaro ivyumba vyugaye biguma vyuguruye kandi bifise imiryango isize ibara ritukura impome n'inkingi bisize ibara ryera n'utwuma dusize imbere yivyo vyumba dusize ibara ryera na twonyene.

Inyuma y'ikigo cacu turereramwo abana b'imfuvyi ibitoke vyakuze cane ariko n'aho birukwo natwe binjiye muri ico kigo cacu iburyo twateye ibintu vyinshi ibimaze kumera n'ibigori.

Uburiro bwacu bufise amadirisha manini manini ariko utwuma dusize ibara ryera hamwe n'ibiyo isima nayo yo hasi irafise igice kimwe gisize ibara ryirabura n'ikindi gice gisize ibara ryera hanyuma abantu bicara ku dutebe turi mw'ibara ritukura.

Kaminuza irikwase batutsi ,yubatse mu buryo bw'igorofa, igeretse kabiri ,impome zisize ibara ryera, imiryango isize ibara ritukura ,n'utwuma turi ku madirisha dusize ibara ritukura ,kandi imbere y'iyo kaminuza hakunda gucaho abasore babiri.

ishuri ry'abana batoye ryo mu kinama ryubakeshije amatafara ahiye kandi rifise amabati akiri mashasha .Mu kibuga caryo hateye utwatsi dutotahaye n'uduti tukiri tugufi tugufi kandi ateye n'ikigazi mu gice co hepfo caco caramaze kuma ariko ico hejuru kiracatotahaye, inyuma y'ayo mashuri kandi ateye ibiti birebire.

Ubucafu nukuri buzohava butwica kubera kubura amazi, ibombo ryacu ubu ryarumye kandi twari twaranaryubatse neza , twari twarishizeko isima ikomeye cane, ku ruhome naho twarahometse udukwadarato dukoze mw'isima, turi mw' ibara ryera, hejuru y'uwo dukwadarato naho twari twahasize ibara ryirabura.

Abantu mwese mwaje kwiyandikisha ngaha kw'ishuri nimutonde ku murongo ndabandika ku rupapuro ruri mw'ibara ryera kandi ndakoresha ikaramu y'ibara ry'ubururu ariko ndabanza gukurako umufuniko w'iyo karamu ndawushire ku ruhande.

Nimba ushaka ku genda kwa muganga nagira ndakurangire umuryango uzokwinjiramwo n'umuryango usize ibara ry'ubururu kandi uzosanga wanditseko C n'igiharuro mirongo ine.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinindo ryubatse mu buryo bw'i gorofa imbere y'iryo shuri hari ibiti birebire, kandi vyinshi ivyo biti biteye ahantu hari utwatsi dutotahaye.

Turi saha zitatu zo mu gatondo, abavyeyi batatu bonyene ni bo bamaze gushika kw'ishure rishasha ryo mu Rumonge, n'ishure risakajwe amabati asize ibara ritukura kandi mashasha impome hamwe n'inkingi zisize ibara ryera kandi n'utwuma turi ku madirisha natwo nyene dusize ibara ryera.

Abubatsi bariko bubaka amabarabara yo mu Kanyosha, bamaze guca n'umuserege, bariko baraganira ingene bazoyagorora neza. Bambaye inkofero zisa nibara ryera. Umwe muri bo, ni we yambaye inkofero isa n'ibaara ritukura.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buryo bw'ikorofa igeretse gatanu, impome n'utwuma dushinze imbere y'ivyuma vy'amashuri vyo hejuru bisize ibaragera kandi iryo shuri rifise ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshure b'abakobwa bariko barakina umupira w'amaboko abaje kurorera bicara imbere y'ibyumba vy'amashure byo hasi.

Akayira bacako, baja kuri kaminuza nkuru, y'i Ngozi, kubatse mw'isima; ku ruhande rw'iburyo bwako, hateye utwatsi dutotahaye, kandi hari n'ibiti, bikiri bigufi; impome nazo z'iyo kaminuza, zisize ibara ryera.

Kuri kaminuza yacu hariho uruhome rusize ibara ryera n'ibara ryirabura, kometseko agasandugu gakoze mu rubaho ,abanyeshure dushiramwo muri ako gasandugu ivyiyumviro vyacu vy'ingene ishure ryotera imbere.

Abanyeshuri biga ibijanye no kubaza iminsi yose usanga bambaye amasarubeti asa kandi keshi usanga atamwigisha ahari ahubwo baba bariko barimenyereza bonyene ku mameza kandi bahatereka n'utubaho duto duto utwuma duto duto hamwe n'imisumento.

Kaminuza nkuru yo mu Kigobe yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse gatatu. Impome zisize ibara ryera n'utwuma dushinze imbere y'ivyumba vy'amashure natwo nyene dusize ibara ryera. Ku ruzitiro hometse ko ibipapuro kandi umunyeshure umwe wenyene niwe ahora aza gusoma kuri ivyo bipapuro.

Bimwe mu bikoresho uwurongoye gisata c'ubutunzi muri kaminuza y'Uburundi ashira ku meza y'iwe iyo ari ku kazi ni imashini nyabwonko, amarori ari mw'ibara ryirabura, ibitabo hamwe n'impapuro.

Uruhome rwo kw’ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge gwometsek'urubaho, kandi kuri ugwo rubaho naho hometsek'ibipapuro vyinshi bimenyesha abanyeshure ibigiye gukurikirana muri uwo mwaka ,ariko kandi hariko n'ibipapuro vyamaze gusaza bitabaguritse.